shɛbi n niŋ di rali n gbabi patɛ maa ƒɔnima ni kunidi ƒɔlaaki so gbabila o ƒɔni o gala wachi sabinli ka kpa sipɛsi ka di nyɛ zaɣ' sabilinli ka so gba bia bɛ tuuni maa ka kpa sipɛsi o zan la yɛpisi kpa o tɛbili

loori buluu shɛli n-ʒiya ka bɛ yooi din nyaaga vari binyɛra niŋda do' so yela liiga sabinli n-tam di zuɣusaa ka kɔba sabinli gba zaa tamya paɣ' so mini o bia n-chana ka bia maa ye liiga pinki paɣa maa zaŋla chinchini yeelo n-sɔ o sheeni ka bɔbi bɔbigi ʒee paɣ' so gba zaa za nyaaga maa o yela liiga buluu ka kpabi bia o nyaaŋa.

shɛbi zaŋ be paatɛ binyɛri n tabili be lori ka nɛndi rali pali zuɣ' shɛbi don tam lori maa zuɣ' saa do so tam nimaani ka zaŋ zipiɛligu sabinli ko jinjam girin ko gbabi do so gba saa za lori maa tuuni o yɛla liga buluka o zibiligu nyɛ zaɣ' sabilinli

niribapam yaɣiri palizuɣ' ka jarinibɛsa ti latali tihi bɛla ni maa ni ka mori bɛ ni maani paɣ' so bɛ pali maani o yɛla liga piɛli ka nyɛgi baaji sabinli do so gba zaa bɛni maa n so jinjam zaɣ' sabinli

Amarika nima foma piresidenti donaltirompi n ye liiga buluu n yeri maaki sabinli zuɣu o yoogila o nuhi ka sheba mee zaya n lihiri o sheba gbibila pilakadi nima ka sabi bini bori binshaɣu yino dini nyɛla mek amarika giret agen do'so za nimaani o pilila kapu ʒee.